Mukore uno zvibhedhleya zvadzara mundaraunda utenda hwakurapwa pasindepo muntu unorapwa pasinde zvibhedhleya zvadzara mundau.

Zvibhedhleya zvadzara mundau imwe ngaimwe zvibhedhleya mutenda wakurapwa musindemwo zvibhedhleya zvamusinde mwekurapirwa mutenda ukauya unondorapirwa kusindeko.

Mukore uno zvibhedhleya zvekurapa utenda zvatekeshera muntharaunda zhinji musindemwo munthu akaita utenda unorumbapadhuzepo korapwa utenda.

Mukororo uno zvibhedhleya zvadzara muntharaunda zvasiyana nekudhaya utenda hukauya munorumba kuchibhedhleya pasintepo modetserwa nekukasira.

Mukore uno vana varikufunda zveudhokotera vadzara. Zvibhedhleya zvedu zvemuntaraunda hazvichatami madhokotera. Vana vawanda varikufundira zveudhokoteya.

Mukore uno vana vanoenda kubanze kwenyika, kundofundira zveudhokotera, zvinodetsera nyika nenharaunda yedu.

Mukore uno vana vari kuende kundo funda kunze kwe nyika zve udhokotera zvino detsera nyika ne ndaraunda zvi bhedhleya zvedu zvemu ndaraunda.

Mukore uno, madhokodheya aachahlupheki kuhloya vanthu ngenyara, kune mishina yechiyungu inohloya utenda munyama dzevanthu.

Mukore uno muzvibhedhleya madhokotera aachaningiri murwere ngenyara kana ngemadziso akushandisa michini yechiyungu kuningira utenda.

Mukore uno muzvibhedhleya madhokodheya avachahloi vantu ngemadziso kana nge nyara vohloya ngemuchini yechiyungu.

Mukore uno kuzvibhedhlera vatenda avachathesitwi ngenyara kana ngemadziso. Kune michini yechiyungu unothesite utenda umwe ngaumwe uri munyama.

Mukore wuno kuzvibhedhleya, akuchahloyiwi wutenda ngenyara. Kwanemichini yechiyungu inothesita wutenda wumwe ngawumwe.

Mukore uno muchina yechiyungu yekuongorora munyama dzaantu utenda hwakasiyana siyana yawanda saka urwere utenda hunoita hushoma.

Mukore uno vana varikuenda kubanze kwenyika kundofunda zvehudhokotera zvinodetsera nyika yedu nendaraunda hutenda hunoshomeka.

Mukore uno vantu hawachaongororwi ngenyara kana kuongororwa ngemadziso vanhu vakuongororwa nemichini yechiyungu inoongorora zvakanaka.

Mukore uno madhokotera atekeshera muzvipatara zvasiyana nekudhaya vantu vaifunda ngezveudhokotera vaiva vashoma. Zvasiyana nemukore uno madhokotera awanda.

Kuwanda kwemitombo nevanobetsera kuzvibhedhlera kunobetsera kuti utenda huite hushoma nemandufu anoshomeka mundaraunda nemunyika.

Mukerouno kuzvibhedhlera avachashandisi nyara kana kushandisa madziso kuongorora utenda kwaane michini dzinoongorora utenda.

Mukore uno kune mitombo yechiyungu inodetsera kurapa utenda ngekukasira muzvibhehleya nemuzvitoro zvemutombo.

Mukore uno kune mitombo ye chiyungu ino detsera kurape utenda ngeku kasira zvino wanikwa mu zvibhedhleya.

Mukore uno kune mutombo yechiyungu, inodetsera ngekukasira, utenda, imwe inophuziwa, imwe inodzorwa, yeirapa ngekukasira.

Mukore uno kune mitombo yechiyungu yakahloiwa ngemadhokotera inorapa zvemene mene.

Mukore uno kune mutombo yechiyungu inodetsera utenda ngekukasira yadzara yatekeshera muzvibhedhleya nemuzvitoro zvemutombo .

Mukore uno mitombo yatekeshera yechiyungu inorapa ngekukasira. Yakaongororwa yadzara muzvibhedhleya muzvitoro zvemutombo inorapa ngekukasira.

Mukore uno kune mitombo yechiyungu inodetsera imweni inobaiwa imweni inomwiwa inodetsera utenda umwe ngaumwe ngekukasira.

Mukure uno kune mitombo yakasiyana inobaiwa imwe inomwiwa yechirungu inodetsera ngekukasira utenda unorapika ngekukasira.

Mukore uno kune mitombo yakasiyana yechiyungu inorapa utenda hwakasiyana inowanika muzvibhedhleya nemuzvitoro zvinotengeswe mutombo.

Mukore uno kune mitombo dzechiyungu dzinorapa meso, dzinorapa mirenje, dzinorapa mundani, dzechiyungu dzinokasire kurapa. Zvasiyana nekudhaya mitombo yainonoka, yechiantu.

Mukore unowu mapirizi atekeshera muzvibhedhlera zveshe zvemumuganga zvekuretu iyo kweshe aripo mapirizi saka akuchina acharwara akatama mapirizi.

Mukore uno tinokurudzirwa kurye mitombo dzechindau. Kupinamidza nedzechiyungu kudzivirira hutenda hunenge huchida kuti bata.

Mukore uno muzvibhedhlera mune michina yechiyungu inobetsera kuhloya nyama , utenda hweshe ,auchaningirwi ngemadziso woningirwa ngemichini dzechiyungu.

Mukore uno zvitoro zvinotengeswe mitombo yechindau neyechiyungu yadzara mundau. Matenda oshomeka, kutenga mitombo kwapasinde.

Mukore uno zvitoro zvinotengesa mitombo yekurapa zvakasiyana-siyana mikhuhlani mundani zvakasiyana-siyana zveshe inowanikwa mudhuze musindemwo unorumba wondotenga mudhuze worapiwa nekuti zvitoro zvatekeshera.

Mukore Uno zvitoro zvemutombo zvatekeshera zvadzara mundaraunda mapirirtsi emutombo zvakuwanikwa pasindembo unorumba wonotenga pasindembo mundaraunda mwenyu umo kana chibhedhleya chiri kuretu.

Mukore uno zvitoro zvinotengeswe mitombo yeChiNdau, yeChiyungu zvadzara muntaraunda. Kutenga mitombo, unorumbe padhuze, kuchibhedhleya kusina ,unotenga muzvitoro zvemuntaraunda.

Mukore uno zvitoro zvinotengeswe mitombo nemapirizi ekurapa utenda zvatekeshera vantu avachawani mapirizi muchipatara vakutenga uzvitoro zvakatekeshera munharaunda

Mukore unou utenda aurapirwi muzvibhedhlera mwega-mwega chero muntaraunda mwetinogara mune vanouya vanoongorora nyama dzevantu veirapa utenda muntaraunda dzetinogara.

Mukore uno vantu vanorapirwa mundaraunda dzakatekeshera mundaraunda avoyo kana aita hurwere hwatekeshera. Havacharumbi kuzvibhedhlera vanorapirwa munharaunda dzavo.

Mukore uno, vantu vanorapa hutenda hwakasiyana-siyana vatekeshera. Vanorapa muzvitoro, muzvikora, chero muntaraunda, vanenge varimo veirapa utenda umwe ngaumwe veidetsereka.

Mukore unowu unoona ngezvehutenda vakuhamba muntaraunda imwe naimwe weifundisa umwe naumwe nezvehutenda hunenge hwaitekeshera nguwa yachona iyoyo kuti vantu vaone kudetsereka.

Mukore uno zvibhehleya zvadzara mundau imwe nga imwe. Utenda hwukakura vantu avacharumbi kuretu vaakurumba mudhuzemo veirapwe utenda mundaraunda dzavanenge vaari.

Mukorono ndombi kuzvikora vanofundiswa kushambidzika zvasiyana nekudhaya mukorono vanofundiswa kuti nhumbi dzedu dzigare dzakachena.

Mukore uno kuzvibhedhleya kunemovha dzinotwara mitombo nemichina yekuongorora ngazi. Mundau imwe ngaimwe vanoguma ngemuchovha.

Mukore uno vana vadoko-doko nevasharukwa varumbwana nendombi vanofanira kudzidzira zvekurumba zvinogwinyisa nyama kuti nyama dzavo dzigwinye.

Mukore unowu kuzvibhedhlera madhokodheya achatambudziki kuongorora utenda kwane michini inoongorora hutenda hweshe nyangwe wehloko unoongororwa.

Mukore uno akuchina uchafa ngematenda zvisingazwisisiki, ngekuti michini yekutesita matenda yawanda. Auchafi ngedenda reusingazii.

Mukorouno mwedzi umwe ngaumwe muntu unofanira kusima mutombo yechindau kuitira kuti tidetsereke pautenda umwe ngaumwe unenge auya mumuzi asati aenda kuchibhedhleya.

Mukore uno kune mitombo yechindau inobetsera kurapa zvikurukuta nekurapa mhezi inodzorwa.

Mukore uno kune mitombo yechindau inonasire makanda, imweni inomwiwa kurape mundani mweirwadza, imweni inorapa hloko.

Mitombo yechindau inodetsera maningi kumwa kana kudzora utenda hwaunenge wasangana nahwo.

Mukore uno tino kurudzirwa kumwe mutombo yechi ndau kuti utenda hudzikire umweni unomwa umweni uchidzora utenda hwei dzikira.

Mitombo yechindau inodetsera mutenda kudzora nekunwa kuti utenda udzakire.

Mukore uno kune mitombo yechindau inobetsera kurapa matenda akasiyana-siyana. Mukuhlani mundani, inodzorwa, inomwiva.

Makore ano kune mitombo yechindau inohambe yeitengeswa inorape utenda hwakasiyana siyana, inodetsera kurape mikhuhlani, mundani nezvimweni zvakasiyana-siyana mukati mwenyama dzedu.

Mukore uno muntu umwe ndau ngaumwe mumuzi mwake unofanire kusima mutombo wechindau kuitire kuti akukasire kudetsereka kurapika ngekukasira ngemutombo wechindau unenge uri pamuzi pakepo unozoende kuchipatara kundorapwa asi atanga ngemitombo yepamuzi.

Mitombo ye chindau ino detsera kudzi rapa ku mamizi musati maenda ku zvibhedhleya unotanga wadzirapa waona zvanyanya worumba ku zvibhedhleya.

Mukore uno kune mitombo yechindau yekudzora kurapa zvakasiyana inomwiwa kurapa hutenda hwemundani, inodzorwa kurapa utenda hwemakanda edu.

Mukore uno tinofane kuryawo mitombo yechindau, kurye zviro zvinorape matenda akasiyana siyana zvimwe zvinodzivirire matenda akasiyana.

Mitombo yechindau inodetsera kudzirape mundani chero kudzora kuiti mutenda uite zvakanaka.

Ntaraunda imwe ngaimwe inofanikirwa kurimwa mitombo wechindau inodetsera kurapa utenda hwakasiyana siyana.

Mukore uno mundau imwengaimwe muzi umwe ngaumwe unofanire kusime mbiti yemutombo wechindau inorape utenda.

Muntu umwe ngaumwe pamuzi pake, unosisirwa kusima mitombo yechindau, kuti akasire kudetsereka, asati arumba kuchibhedhleya.

Mukore uno muzi umwe ngaumwe unosisirwa kusima mutombo wechindau unodetsera kurapa mundani, hloko hutenda hwakasiyana. Adetsereke asati aenda kuchibhehleya.

Mukore uno muntu unosisirwa kutenga kana kusima mimbiti yechindau kuita kuti adetsereke asati ayenda kuchibhedhleya mitombo inodetsera kurapa zvese.

Mukore uno muzi umwe ngaumwe unofaninikirwa kurima mutombo wechindau pamuzi kuita kuti udetsereke wanyarwara mundani unodzirapa pamuzipo wanyarwara mudehenya unodzirapa pamuzipo.

Mitombo yechindau inodetsera kurapa matenda anodai kutenderera. Kuimwa kana kudzora zvinodetsera zveshe izvozvo. Zvinodzivirira matenda anokurumbira.